Issi issi quma keettatun ka'iya qumay siiriyanne xukkees hegaadankka manggaagankka mal"ees. Ha mal"o qumata miyogaappe aaruwan ayfiyan be'iyogeenne kalissiyaba malatees.

Jabanaa bayzziyaa asati bantta jabanaa bayzzanaassi giya gallasay gakkiyoo wodiyan cora jabanaa giyaa ehidi maaraara doori wottidoogaa be'iyoode tanakka shamma shamma gees.

Mittay asaa naatussi daro maaduwaa immiya mereta imota. Mittay kattaa kattanawu gidin hegaadankk keettaa keexxanawu hara carkkuwaa hanotaakka giigissanawu danddayiyaa mereta imota.

Naa'u otuwaa taman wottidoogee naa'ankka tamay keehippe loyttidi eexxiiddi de'iyaagaa asay taman wottidoogaa dogiichchidaakkonne hegaa heeran ay asikka beettenna .

Cora yelaga naati issi lo'iya heeraa biidi pootuwa denddiiddi de'oosona. Ubba issi wodalla na'ay huuphiyan qophiya wottidi adussa tooraa oyqqidi eqqiis.

Asay shiiquwaa sohuwan uttidi ezggiidi beettes. Shin sintta baggaara uttida amarida asay issoy issuwaara yaanne haa xeeliiddi daraphan odettiidi diyabaa siyokkona.

Qumaa hagaa taani tishshi ootta xeelliyo wode kushiya meecettennan yeddada ekka ekka maaga gees. Hagaa mala kattay ka'iyo wode sooni duussaykka dada gees.

Beni wode wolayitta dure asati keexxiyoo keettaa karen diyaa qeeri naati ayi oottiyoonaa? Ha keetta karen hara asi baawashin ha naati yaayyokkonaa?

Oge doonan wottidi bayzziyoogee habaabiyaa giyoogaa issi bitanee ba kushiyan oyqqi uttis. He bitaneekka qassi hegaa bayzziyaagee ba zal'iyaa al'o biran bayzzes.

Naa'u yelaga naati woykko maccane atumageti issippe qoomettidi eqqidosona. Ha yelaga naati issippe qoomettidi eqqido sohoy awa heerane? Etappe ya baggaara de'iya haattaay ayba haattee?

Asay woosiyo keettan xossaa qaalaa issi wozanan uttidi siyiiddi diyagee beettes. Shi woosiyo keettan awudekka sanqqay dooyettaba koshshes hegee xayikko carkkoy gellenagee asaa xiskkissesinne hombbes.

Daro cima asaaraanne woosa keettaa aawaatuura ubbayi issi awaxxiyaasan eqqidosona. Eta giddon woosa keettaa aawati guupiyaaranne awaappe attiyo xilaara oyiqqdosona.

Xaaliya biittaawaa orooberttoo eraabaatooni wolaytta giddon dumma dumma allaanatun dumma dumma dichchaa oosota ootissidosona. Ha izaaway daro asaa go"iyaba oottidi ha sa'aa metuwappe shemppiis.

Darotoo macca naatu qooriyan wottidi go'ettiyo dumma dumma alleeqoti de'iyageeta gidishin ha intte xeelliyo wode beettiya alleequwa sunttay aybakko ereetii?

Dichchaa geeshshatettaa naaguwa ooso shiiqoy sheeshsha keettaa haggaazuwa nne ho'o gidin irxxa bollaa meecettiyo haattaa giigissees. Kaamiya danuwa eqettiya asati coratti eqqidosona.

Kaamiya lambbaa bayizziyo aaho keettay diyaagan cora kaameti eqqikko ekkiya sohoy diyagaappe naa"u sohuwan eqqida qeeri kaameta be'iyoode ayiba lo'i!

Dumma dummabata bayzziyoo sohuwaan de'iyaa quutta naata woykko qeeri naati sheeshsha she'idi moorenna mala giidi eta gixissiyoo dayperiyaa bolla baggaara be'oos!

Hadirssa baggaaranne ushachcha baggaara naa'u lo'iya , arssa macca naati qantta, bootta qamisiyaa maayidi, issoy issuwaa xeelliiddi uttidosona . Naa'u naatikka miicciiddi de"oosona.

Issipetettan sinttawu yaagiyaa xuufe a bollan xaafettido kaamee maataa mera qalamiyan tiyettidaga gidishin a bollan cora naati safaricom yaagiyaa xuufiyaa oyqqidosona.

So asaara issippe shiiqidi lo'o wodiyaa aattiyogee kahaa ufayssan kunttees. So asa gidida oonakka iitay bochchikko daro asawu kayoy siyettees.

Issi maccaasiyaa puula maayuwaa maayada, lo'iyaa oydiyan uttidaaro gidishin, A uttidosa ginan puula ciishshay de'ees. Ha maccaasiyoo be'iyo wode puulatettay Mayraami misiliyaa malatees.

Shalkkiyaa ayfiyaa attanawu maadiyaa shalkkiyaa tuute sa'aan zin'iis. Hagee shalkkiyaa tuute giigoy mitta massidi giigisiyoga gidishin biittaa bul'anawu keehin injjettees.

Maldduwaa katta ayfee zeridoge kaidi teriidi deiyage beetes. Malddoy dumma dumma ogiyan kattawu woykko qumma kiyidi maanawu maaddees. Maldduwaa oytta tana ma giyoge kooke qashshetees.

Hagee daro asaa gaden de'iyaa doozza gidishin ha doozzay aybaa geettettii? Ikka qassi aybin yeggidi madhdetanawu woykko ay kattan yegganawu kishshii?

Issi huuphe keettan huuphiya qanxxissiiddinne qanxxiissi de'iya asati beettoosona. Huuphiya qanxxiyaa izaaway huuphiya qanxxidi mayiyo maayuwaa maayana koshshes hegee xayikko ba maayuwaa moores.

Ha xeellin gaxay beettenna aaho shooqan aybee toketti uttiday? Qooday cora gidido haaxa uuttay gita shooqan ayba halchchuwawu tokettaba malatii?

shuchcha keettaa goopite pa ayba lo'ii! qassi a matan issi maata mala meray diyo dumma dumma qommo corabatinne qassikka hara darobatti doosona

Toophphiyaa timirtte ministere gididi kaaletridi deiyaa profeseriyaa naga birhanu ba oydiyan uttidi ha simmidi xeelidi de'ees. Ha profesere yoosappe timirttiya eqqottay keehin laamiyaa besiis.

Asay ba sooni dumma dumma maaduwassi giidi deeshshaanne dorssaa haaridi heemmees. Qassi he dorssaa henttaa sohan miya worakanata taani yedetta biittaappe xayssays.

zaddaluwa giddon beetiya cora miizzati keehi lo'oosona. qassi issi maata mala meray diyo dumma dumma miyo qommotikka diyaageeti eta matan beetoosona

Dumma dumma qottay de'iya farannicheriya oyde de'iyaagassi cora sohoti de'oosona. Hegetuppe ha baggaaea qosseta uttida kareriya aybbe neeni be'adi ?

Ichchashantto kifiliya heeraa saynnisiya yaagiya maxxaafay ayba doonan xaffettidee woykko xaafettidoy amaarattuwaneeyye inggilzzatttuwanee? Ha heraa saynnisiya maxxaafaa bollan sintta baggaara de'iya misileti aybee aybee?

Asttamaare naata tamaarissiyo wode tumuppe taanikka ha saatiyan eta giddon uttaadan hanees. Tamaareti hagaadan uttidi tamaariyo wode tana miishsha ekkennan coo tamaarissa tamaarissa gees.

Taani zino nu heeran de'iya ushsha keettan ta laggetuura keehippe lo'iya ushshaa utayidda pe'aas. Ha ushshaa uyiin dumma ufayissayi siyetteesinne biitta ubbay tabaa milatees.

Issi na'ay haattaa bollan diya zarphphiyaa shuchchaa bollan uttidi allaxxiiddi de'es. Shin hagaa mala aafuwan donaa bollan uttikko ooggana danddayiyoo gishshawu naagettana koshshes.

Issi sa"aa bolli diya qeeri mitaa ayfe malatiya bula meray diyo miishshay ayba malatii! Qassi issi bitaneekka booraa goyyiyaagee keehi laafi uttiis.

Asay kaamee giddon issoy issi issi oydiyan uttidaagee beettes. Hagaadan uttiyoogaa aggidi issoy issuwaa bolli gi'idi uttiyoogee danuwaaninne daafan gattees.

issi sa"aa boli diya maata mala bula meray diyo miishshay ayba malatiishsha! qassi a matan diyaa keettay dere asaa ayba lo'ii!

Issi issi ganddattiyaa heeraappe yiida asati eta son korinttee gelibeenna gishshaw giidi xomppiyaa eettanaw go'ettiyoo lambbaa ubbato shammiyoogee keehi malaales.

issi ordde bitanee eqqidaagaa matan diyaara beetawusu. qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageti ayba lo'iyoonaa?

La hagaa keettaa be'iyo wode tawu wozanay a giddo gelada woppu ga uttada pee'aaga giidi toolliis. Hagaa keettaa be'iyo wode taassi issi galla uyido tukkee qopettees.

Avokaadduwa giyo goshshaa murutaa oosoyinne mittaa ayifee keehippe lo'iya hanotan ka'idaagee beettees. Ha mittaa ayifee asaassi bollaa minttiyogaaninne woliqqaa immiyogaan erettees.

Dembbayi milxxi giidaagaara yaa zaaridi wolayitta sooddo katamaa adussidi xeelliyoo wode ayiba lo''ii. Issi haara karee biittaa katama malatdi ayyes.

Afriikkan issi issi biittatu banddiraa meray toophphiyoo milatiyaagee hara biittaa banddiray i yuushuwan de'iyaageetu giddon toophphiayaa banddiriyaa keehippe lo'awus .

Miizzaa haariyaa asay miizza geeshshatettaa miyoobaa ubbabaa akeekan kaallidi xeellanawu koshshees. Issi issi asay aqon oshay dooretti uttaashin yeessanawu aqo geliyaagee tana yiilluwan gelisses.

Wolaytta sodo yunvurshiyaa kaalettida daro asatu pootuwaa sodo yunvurshiyan giddon ayssonne kaaletto keetta giddon eta pootuwaa kaqqoge de'ees. Hage eta qonccissees.

Macca naati bantta geeshshatettaa naagidi puulaa maayidi eti hemettiyo ta be'ikko taassi keehi siiqoy siyettees. Bantta huuphiyaa geeshshatettaa naagenna naata be'iyoode iitees.

Cora bollaa minttettuwa woyikko isiporttiya oottiya naati bululiyabaa laaggiyageeti beettoosona. Eti ubbayikka bantta huuphiya qaranccare meray de'iyobaa wottidi qassi zo'onne karetta merayi de'iyobaa maayidosona.

Ya baggaara wombbaappe gaxan deree de'iyaagappe ha baggaara qassi dumma dumma qottan keexettida keettati de'iyaageeta xeelliyo wode ganddaa giddon de'iyaa asay qopettees!

Cora miizza meray de'iyagettuppe ha miizzattu gidon beettiya karettanne qassikka bootta meray de'iyo miizze meray aybbe? Ha ubba miizzatti de'iyo sohoy aybba geetetti?

Qummay asaa naati gala gala namisawu miyo doozappenne medosappe beettiya asaa naatu kane koshatuppe issuwa. Qumma meennan asi de'uwan de'ana danddayenna.

Bolla baggaara bayraa yaaggiyaa xifatee xaafetti uttidagee beettiyoo wode garssa baggaara qassi naa"u maccanne attuma asati issippe eqqidaageti ayba lo"iyoona!

Toophphiya giddon de'iya daro xoqqa luxettaa eqotatuppe issuwa gidida tungga yunveresttee daro naata anjjissiyogan erettees. Ha yunveresttee Toophphiyan kasetidi baasettida eqotatuppe issuwa.

Hagee sifikkaa yaagiyoogee darotoo asay uluwaa karshshoy shoccikko woykko ulo giddoy harggikko a caddi uyidi paxanawu maaddiyaa sa'an mokkiyaa maataa.

Issi issi keettaa asay asay hagaa keena giidi haasayiyogaappe daruwa dosettees. He keetta asay qassi issi mala maayuwa maayidi pootuwa denddiiddi bantta siiquwa qonccissoosona.

Issi issi gita shuchchati de'iyaageeti beniisappe doomidi issi heeran utiigidaageeta asay he shuchchata he sohuwaappe denttiichchana xaykko he heeraa ayba iitisii?

Avokkkaaddoy, muuzee, paappayay, burttukaaneenne hegaanne hegaa milatiyaageeti miyo mittaa ayfeta. Miyo mittaa ayfeti payyatettawu gita go"aa immiya qumaa kifiletun moodettoosona.

Ha karexxidi bazzo milatiya sohay xeelliyo wodiyan shuchchanne zaalla xalaalay kumidoogee qassikka maati mittikka mokkiyabi beettennaagee ubba tana iita yashshees.

heezzu macca naati eqqidi asaa xeelliidi diyaageeti beetiyaageetu matan maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Aayyiya yelu hageeta gaanawu koyiyo gaasoynne hageeti macca asa gidiiddi hagaadan oosuwaa oottiyoge tana ha'ikka yaagissees. Hageeti ha'ikka tumaa odikko laafa attuma asaappe macca gididikka daroosona.

Seeraa naagissiyaa asatuura oottiyaa asatikka kawoy kessido awaajjuwaa maaran bantta heeran dumma dumma mittaa puuteta tokkiyoogan oottiyoo oosoy keehi lo'iyaaba

Paranjjatto machchalaani qassi etu qaalanikka hagee kase wode itoophphiyaa tukkiyaa uyiyoo keettaa yaagiyaa erissoy kare baggaara xaafetti uttido gishshawu tukkiyaa uyanawu asay yaa zappannees!

Taani nu so biyo wode nu so aayyiya taayyoo mal'yabata kattawusu. Ubba santta anccada oyssaappe yeggada kattidoogee miin miin salachchyissenna.

Bootta meray de'iyobaa bollan karetta xuufiyan xaafettidi dirssaappe kare bollaara kaqettida erissoti beettoosona. Ha erissuwa miyyiyan bootta keettayinne sintta baggaara mittayinne mittaa kuwayi beettees.

Oroottoy keehippe lo'o miishshashin ayssee hagaa kaaraa xittay diyoosan wottidaakkone go'an pee'anabikka erettenna. Tuma hagee galla seetankka ogiyan wottiyaakko asi aani xubettennan waayi aggana.

Ayi asa gidida asinne haa santtaa meennan diccida asi baawa! ayssi giikko ganddaani gidide ambbaan ubba asay maanawu giigi shammanawu diyoo giishshawu!

Asay ayssakko erettena shin maarara ziiriyaan zattiyaagaappe guye baggaara issi bariyaan guuta na'iyaa haa simmada xeelliyaaro be'iyoo wode bootta shurabiyaa maayasu!

Awude gidin awaanikka xalettettawu go'iya doozzati dere dere deretettaa giddon daro heran suure zeranawu woykko tokkanawu koshshes ayssi giikko qoppenna kosshi agges. Hagee arttimiiziya geetettes.

Abeeti ta godawu asawu marccoy de'ikko asi oottennabi aybinne baawa gaanawu danddayettees. Gaasoykka ha sohuwa xeelliyo wode coo baada yan uuttaaga uttaaga gees tana.

Asay xaafidi go'ettanawu giigida dumma xuufe miishshati beettoosona. Ha miishshayi asay bana koshshidabaa issiban xaafidi oyiqqanawu go'ettiyo wodee ehiido zaammaana miishsha gidiyogan erettoosona.

Hageeusuppun kiree de'iyoo baganaa getettiyaagee darotoo xoossaa woossiyoo keettaa giddon yettaa yeexxiidi kaa'anawu maaddiyaa yettaa miishsha gididagaa darotoo yelaga naati ka"ees!

Abeeti keettaa keexxikko hagaa mala keettaa keexxennee ooninne! Ha keettaa keexxanawu ha keettaa goday kessido marccuwa siyiyakko ooninne dagammanaba malatees!

issi sa"aa bolli diyaa biittay laalettidaagaa matan qassi issi maata mala meray diyaagee beettiyaagee uluwa mafdees. a matan hara dumma dummabati beettoosona.

Issi issi biittan diya araddatettay he biittan mokkiya mittatuuninne maatatun erettees. Ubba qassi mittati cippi gi kumi diccosay woraa geetettidi xeesettees.

Shonkkooray paabirkkan gelidi sukkaariyaa kiya dooza qommo. Asay ba gadeppe shonkkooraa menttidi bawu uyeessinne qassi sooni anccidinne mehiyaa mizidikka go'ettees.

Darkkon de'iya ala uuttaa giddon do'ay qosettidi mehiyaa maanawu danddayees. Asaa gaden cora uuttaa be'iyo wode xeellada aggoppa agoppa gees.

Musliime ammanuwaa kaalliyaa asati bantta goyno sohuwaa biiddi bantta naatakka banttanaara issippe ekkidi efiyoogan naati maara bantta ammanuwan diccana mala oottiyoogee keehippe lo'iyaaba

Bulloy akeekkenan asaa ayfiyan gellikko poogay asaa ayfiya xuugiddi xuussana hanees. Ha dooza bonccuwa asay suufayi ancciddi kattiddi maanawukka go'ettes.

Bulla suriyanne qassi hegaadanikka bulla shamise milatiyaa kootiyaa maayidaage karetta qopphiyaa bolla baggaara wottidi ba oottiyoo ooso keettan giddon de'iyaa xaacee beettees.

Heeran heeran laafabadan guutta biran bayzettiya darkko ataakiltteti asaa naatussi qoodi baynna go"aa immoosona. Darkko ataakiltteti bollaa payyatettaa naaganawu keehippe koshshoosona.

Asay allaxxanawu puulattida giigida sohoyinne a heeran de'iya dumma meretati beettoosona. Ha sohuwa asay bantta naatuura, laggetuura woyikko maccaasara allaxxanawu, maanawunne uyanawu go'ettees.

Wolaytta giddon daro shooqay de"iyoo asati gaashiyaa gakkiyoodee cakkidi melissoosona. Melidaaga qassi asay qoxxanawu wolqqaappe dariyoo gishsawu cora miizzata A bollan yeddiyoogan ayfiyaa ekkoosona.

Maarara uttidi qumaa miidi de'iyaa attuma naati beettiyoo wode he miyoo quma keettan sayniyaa miyiyaan uyiyoo ushshaa qommo gidida panttaa giyoogekka beettes.

Daro layittaa eeshshaa poshiyoosan takkida asata atotettan etaso guyye zaari yeddiyoogee keehippe lo''o meeze. Ha asati bantta oottiyoo wonjjala oosuwaa aggikko qassi ubba lo''oo.

Hagaa boyyiyaanne doysa badala xeelliyo wode taassi garssay galata karen kessiyo gallassaa keerettaa doommi aggiis. Hagaa zo"o barbbariya boyyiyaara sinttawu aattiyo wode taassi achchay soo shiiqenna.

Boottaa adussa qoliyaa maayyida karetta baltteetiyaa tigayidda diyoo tukkee awa biittaa tukkee? I sinttan diya ubba siinniyaappe A tugishin attayi woyisee?

Naa"u"u asati xuggunidaageeti laa awa asee? Qassi eta matankka keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo uuttati diyaageti ayba lo'iyoonaa? Qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatuppe issoy golaa.

Cora attuma kawo ooso keettan oottiyaa asati pootuwaa denddana giishshawu giidi bantta de'o layttan oyqqi erenna gasuwaa oyqqidaagetuyoo kushee tolshshi aggiis!

makiinaa giddon uttidi yaa simmidi xeeliya bitanee beetees. qassi a sinttan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Toophphiya zo"o masqqaliya amoy dumma dumma metootida asaa maaddiyogaappe gujuwan maata mera ashuuraa oosuwankka hashetoosona. Ha eqotay dumma dumma heeratun yelagatussi oosuwa qaadaa medhdhiis.

Nu woosa keettan hachchi hara sohuwappe shoobetti yiida imatta koyreti eqqidosona. Woosa keettan eti mazmuriya zammaranawu eqqin asay eta siyanawu koyyees.

Keettay so baggaara aygina wolqqama gidinkka erettena shin qassi ayoo kare baggay qorqqoruwaan dirett uttido gishshawu so baggaara gooba keetti de'iyaaba malatenna!

Issi xiishshaaninne dumma dumma phooliyabatun merettida xeelliyoode lo'iya sohoy beettes. Shin giigissiyaa ketta medhdhiiddi sa'aa phoolissana koshshenna ayssi giikko aani gukkida haattaa yedhdhikko oogges.

Caammaa asay dumma dumma cora halchchuwaassi ba gediyan aattidi hemettees. Leemisuwawu macca naati bantta biradhdhiya kammenna caammaa lo'ees giidi oge biiddi wottoosona.

Amarida guutta naati kaassaa be'iyo kaassa keettan kaa'iiddi de'iyoogee aybee? Eti kaa'iiddi de'iyo kettaa giddon beettiya televizhiiniya qoodayinne naatu qooday aappunee?

Azinay machcheessi kushiyan worqqaa aattanawu karetta keettaa giddon qosidi ehes. Hagaadan oottiyoogee ha kushiya worqqay moorettena malanne qassi i sinttan pogiyoogee alleeqo.

Issi xumaa dimmi gi uttida sohuwan haatta malatiya burccukkuwa bolli adil'e ciishsha mala ushshay tigettiiddi diyagee xeelliyo wode uya uya ges.

Nu wolaytta biittan beni nu aawatuppe doommidi gifaataa baalay aahuwan bonchchettees. Hegaa gishshawu he wogaa aawatuppe erana koshshiyo gishshawu eta oduwa hayttaa immada ezggays.

Issi geliyoo penggee de'iyaagaappe ha baggaara cora asay giyaa giddon uttidi zal"iyoo sohuwaan awaappe attana gishshawu giidi zanxxilaa pude zaari asay tookkiis!

Kushe hiilla oosotu ubbaappe daro puula xeellanawukka injetiya hiillanchchay urqqappe medhdhido maattaa bukkiyo manaaciyaa. lo'i puulatti uttida shiiqoy diyo qeeri keettaa.

Issi diishiya ollaappenne ogiyaappe ushachcha baggaara issi guutta keettiya beetiyaaro gidishin ha keettiya aybaa zal'iyo keettee? Qassi keettay shuchchaappe giigidee?

Galbbappenne sinttara biratappe merettidda karetta caama wottin tuma oonikka coo cillicilli gees. Ha caamay atuma asaa muliya puulan saabiddi ehees.

Biraa qoodiyaa maashiinee de'iyaagan bankke keettan oottiyaa oosanchchati ubbaykka he maashiiniyaa go'ettiyoogan bantta biraa qoodiyoogaa be'iyoo wode keehi malaales .

Issi keetta so asatti aaway aayiyanne etti yeliddo naa'u naati ubbay issi mala maayuwa keehippe lo'osonna. Ettikka keehippe ufayssiya duusa doosonna.

Toho kuwaassiya kaassay hara ispporyye kaassa annaace ubbatuppe asay dosiyoba. Ubba taani issi issi kaafiyo citay kuwaassiya efiyo wode dendda eqqannee waassaaggays.

Attuma asa gediyawu haniya cora caamay issisan maararaa wottidoge de' ees. Ha caamatu gatee kase keehin hirayso shin hai keehin ali'chchiis.

Ortodookise woosa keettan goyinnanawu biida issi keettaa asati bantta naatakka ekkidi biidageeti asaappe gaaxaa kiyidi eqqidosona. Eta giddon aaway uluwaara shaaridaba milates.

Amarida asay wolaytta xomoosana kareppe yiida asaara ba qooriyan wolaytta qonccissiya banddiraa wottidaagee beettes. Shin ta kareppe yiida asaara pee'anawu keehippe dosayis shin issitookka gaytta erikke.

Phuphullee meqqenna mala hiillanchay bari kushiyan lasttiqiyaappe medhdhido miishshay beettes. Ha buquran issi issi phuuphulliya wottiyoosaa medhdhidoogee wottanawu daro injjeyes.

Qoodan cora mashshata baassi sintta baggaara bayzzanawu giigissida mishiriyoo qassi cora asaa naqashshaa gattiyaa eqotan oottiyaa geela'o na'iyaa ayba iitiyaa oyshshaa o oychchayii!

Issi bitaniyaa keettaa bolla he keettaa bitaniyaa misiliyaa medhdhi wottidoogaa be'iyaa asay ubbay he keettaa be'i be'idi keehi malaalettes .

Cora yelaga attuma naati bolla minttettuwaa oottidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidosna. Ha sohoy ispporttiyaa oottiyo soho gidiyoga qonccissees. Eta kalettiyage oottisidi de'ees.

Cora yeganne gi=uutta kifiliyaa giddon uttidi luxxiidi de'iyoo wode qassi issi bootta qamisiyaa maayida macca luxxisiyaara eta sinttan eqqada luxxiyaara ufayssawus!

Xalotte xayikko tukkiyaa uyanawu iittees. Tukkiyan hegekka ayfe tukkiyan haytta tukkiyan yegin keehin lo'ees. Iittiyabay goromotiyaa miido asa singisiko banaa olidi woxoosona.

Coe=ra kokakolla ushshaa maarara issippe uttisidoge de'ees. Ha sohoy koka kolla ushshaa bayzziyonne qassi zal'anchchawu shakkiyo man'e woykko supper markkette milattees.

Haattay asaa naatussi kane kosha gididda gala gala uyannawu maadiya keehippe koshiya meretta imotta. Ha meretta imottay uyanawu qassikka meecetanawu maades.

A huuphphee bo"a gidido issi bitanee ba sinttan issi zo'o meraara de'iyaa ciishsha milatiyagaa oyqqidi sinttan de'iyaa asayoo hasayiidi de'iyaagee beettees!

Yuushpyi heregan direttidi keehi puulattidaagaa giddon zammaana uttiyoo oyidiyaa shiishshidoogan uttiyoogee keehippe wozanaa wuppu ootes. Ubbakka qa bollaakka woppu oottidi shemppisses.

Asay so oosuwa oottiyo wodee ehiido so giddo miishshay woyikko buquray beettees. Ha miishshay kattaa kattanawunne dumma hara so giddo oosota oottanas maaddees.

Cora yelagati issisan uttidi pootuwaa denddidi deosona. Hagettuppe baggay macca gidishin baggaay qassi attumaageta. Atumageti macxa asappe kehokona etawukka huuphphee diccidi daddeti uttiis.

Yesuus kiristtoosa meechchaa baalay dumma dumma heeratun maalaaliya hanotan polettees. Ha baalaa bonchchanawu woosa keettati poliyo seeratinne asaykka poliyobati keehippe ufayssoosona.

Wolayttaa wogaa mayuwaa maayida qoodan cora attuma naati banttana durssawu maaddiyaa toomaa oyqqidi ubbay maarara eqqidaageti ubbaykka lee'e gidiaageti injjetoosona.

Asay ba tohuwa agunttaappe ashshanawunne qassi dumma dumma puulaa gujjanawukka caammaa wottees. Ubba ha"i wodiyan yiida caammay ayootuura giigidi xeella xeella giissees.

Cora qooday de'iyoo haattaa woykko hara ushshaa tiggidi uyiyoo burccukoy woykko birillee gupanni uttidagee aybissi hagaadan gupannidaakko nuuni asaa oychchana gin asi xayiis!

Zammaana tekinollojje giigisido miishshatti deosona. Hagettuppe issoy zammaana ogiyan saluwaara paalidi pootuwaanne viiduwwa denttiyaa miishsha gidikko ha miishshaa sunttay ayba geetetti?

Orttodookise ammano keetan bolla woggaran yesuusa misiliyaa giidi kaqqidoogaw gonniyoogaa be'iyoo wode he asatu oosoy tana ayba iites giidetii .

Ciishshay issi heera woykko de'iyo keetta heera puulayanawunne ubba qassikka lo'o peenuwaa immiya dola mereta. Ha ciishshay bonchchidi tokkiko mokkees.

Nu heeran ha giddon tsiyoon geetettiyaa quma keettay dooyettis. Gido shin he quma keettan kattiyoo kattay maanaw tana ayba iites giidetii?

Miizzati maataa etassi haahuwaan yegido giishshawu daafettidi miidi de'iyaageta be'ida asay ubbay miizatu giishshawu giidi keehippe azanidi eta maati yiidi shiishi imidoosona!

Dumma dumma lasttiqqiyappe paabirkka gelliddi merettiya merettiya so gido buquray aybbawu aybbawu asaa maadi? Ha awan buquray waaniddi merettana danddayi?

Seera naagissiyageeti issi heeraa asaara issippe shiiqidi sarotetaa xeelliyagan tobbiyageeti beettoosona. Ha seeraa gadaawati asayi ba heeran issoyi issuwaara waani saro daanaakko tobissees.

ha asati bantta huuphiya qachchido miishshay aybee? qassi eta xeessaa bolikka ay mala meray diyo dumma dumma qommo carqqetinne hara dumma dumma irxxabati de'iyoonaa?

Issi aaho demban miizziyane i maray de'ees. Ha dembban qassi asay yaane ha simerettees. Yaatin ha dembbay asay miizzay shemppiyosay awe?

pootuwa denddanaassi gaada ogiyan uttida na'iyaa beetawusu. qassi i matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Ciishaa, buluwanne hara qottaa oyqqida worqqaa miishshaappe oosettida aal'o miishshan shammiyobati beettoosona. Shin tana malaaliyaabay hagaa mala al'ettidi issi issi koshshiya buquraa ayssi hiraysissiyoonaa.

Wolaytta moottaa payyatettaa kaaletay moottaa giddon de'iya ambbaa aysotuuninne ubba allaanatunkka shekkeeriya harggiya teqqiyo oosuwa minuwan oottees. Ha eqotay xaliya yuushuwan darobaa oottanawu bessees.

Goshshanchchay badhdheessay gakkiyoo wodiyan ba goshshaa miishshaa ekkidi boorata waaxxidi goshshaw kiyi agges. He goyosan zerido kattay gakkiyoo wodiyan he kattaa miyoogeekka qassi keehi ufaysses.

Xiidda mitta tokkoge diccidi deiyage pootuwan beettees. Ha heeray wolaytta sodo yunvurshiyaa giddon deiyaba milattees. Taani he sohuwaa keehin eraysi.

Beni taani issi issi wode ta laggetuura coogada sooddo katama yiyo wode yumbberesttiya heeran yaada pootuwa denddays. He wode amottosaa yaada gelin daro ufayssiis.

Issi issi dure asatu keettay kawo keettaa milatidi dirssaappe giddo gelanawukka yashshees. Taani hegaa mala keettaa biikko qassi gaada kiittobaa ekkanne ha eesuwan kiyaychchays.

Nu ambbaa garssan oge doonan tokkido mittay dicci gakkidaagee xeelliyoo wode he oge doonay kuwatti uttidaagee xeelliyoo wode ayba lo'ii.

Heeran de'iya macca asa ubbay shooqaa kiyidi wohiya carshsha giddon diccida sharafaa maxi maxi diggiichchoosona. Etappe haahuwan cora mehee heemettes.

Hagee keehippe maalaaliyaa laame goshshaa zaammanissidi asayi daapuriyoogappe dumma giigida maashiiniyan cakkiyoogaa. Hagaa mala ooratta oosoy biittaa geliyiigee goshshaa alamiyaassi keehippe lo"o.

Issi yelaga luxanchcha na'ay de'iyaagee olaa masaariyaa medhdhidoogaa be'idagee kawoy be'idi he na'aassi woytuwaa immidi he na'aa mittidi oyqqana koshshoosona.

Issi yelaga na'iya issi maccaasiyo giyan uttada ba oosuwa woykko ba zal"iya zal'iyaro issiba issibaa oychchawusu. He maccaasiya bayzziyo billama qaray iita yashshees.

issi sa"aa boli diya qeeri mitaa ayfe malatiya bula meray diyo miishshay ayba yashii! qassi hagaa matan diya suuppabatikka asaassi ayba maaduwa immiyoonaa?

Haggaazaa immiya keettatuppe darotoo payyatettaa naagiya keettan bootta qalamiya tiyiyoogee geeshshatettaa woykko payyatettaa odanaassa. Hara hara haggaaza keettaa hegaadan oottiyoogee lo'o gidenna.

Cora yelaga macca naatinne yelaga attuma naati issi aaho dembban macca naati ha baggan atta naati qassi ya baggan duriyageeta be'iyode tanakka ufayisses.

Wolaytta sooddo yumbburshshee bantta yumbburshshiyaa malaataa giddo asa malatiyaabaaranne qassi maxaafaara wottidi bantta yumbburshshiyaa malaataa medhdhidoogaa be'iyoo wode keehippe lo'es

Karetta merawu biida qeeri kaamiyaa wogganne aaho kaamiyaa ogiyaara haa simmada yayda de'iyaara beettawus. qassi asay ya baggaaranne ha baggaara de'iyaagekka beettees.

Issi sinttaa baggaara haakkidi keexettida keettay de'ees. Appe ha baggaara diccidi ceeggida maataaykka de'ees. Qassi mitta puutiyaa tokkooge diccidi de'ees.

Issi keettaa giddoy haara yaa xeelliyo wode lo'ees gaanawu mule puulayiya buqura xaalaay keettaa wuygiya kumi uttiis. Aybee hagee awuppe yiidabeeshsha laa!

Dumma dumma alleqisiyaabatun shemppuwaa balidi puulatida keettan ciishshay, magalashoy, keehin po'iyaa xomppe de'ees. Hara dumma dumma oydettikka ha keettan deosona.

Qoociqoocoy santtaa ashuwaara wolakkidi kattidoogaa gidishin guuttaa woykko so asawu sohan maanawu gidiyaagaa kattana koshshes. Hegee xayikko kattay xinqqidi mooretti agges.

Hagee terephezaa oosuwaa eqotaa muleera xaaxi waaxidi oyqqiyaa xifate keettay de'iyoo sohuway wolaytta moottaa giddon kookate heeran de'iyoo giishshawu ooninne waayettenan biite!

keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo kataa ayfeti diyaageti ayba lo'iyoonaa? qassi eta matan beetiya hara dumma dummabatikka be'iyoode yeemmoyoosona.

Beni nu aawatu wode woosa keettan asay aybinne baynnan coo yettaa issoy kessiyode haray kushiya baqqiiddi yexxoosona. Ha hega mala gidenna kiiborddee kaa'in kaa'a giyagee dees.

Guutta naati biron yelettidi ubba kattaa muussaa danddayanaappe kasetidi etassi maana bessiya katta qommoti de'oosona. Ha katta qommotikka qassi eta bollaa qohennaageeta giyogaa.

Dumma dumma miishshata kaqqidi woykko wottidp issi furnichchere keettaa oosoy de'ees. Ha furnichchere hiillanchchatu kushiyan giigida miishshay keehin xeellanawukka lo'ees. Keettaykka pala lo'ees.

Giyaa giddon shuqotu sheeshsha gidida keehippe karexxida karetta shuqoy beettees. Ha shuqoy asaa woliqqaappe aaxxida harggiyaappe pattiyogaaninne harggiyan oyiqettenna mala bollaa minttettiyogaan erettees.

Giyaa donan maarara uttida macca asatinne attumaageti tanbbuwaa malatiyaa sa'an miccidi makkiidi de'iyaageta xeelliyoode tana eti ubba uyidi mattotida asa malatoosona.

Shuchchaa bolli hemmetiidi beetiya heezzu wora do''ati beettoosona. qassi keehi lo'iyaa maata mala meray diyo cora dumma dumma qommo mitati diyaageeti ayba lo'iyoonaa?

Goshshanchchay shooqqa booraa waaxidi goyidi de'ees. Zamaana goshshaa oosoy keehin toophphiyan ellelidi diccibena gishawu booran goyidi aqqees. Ta toophphiyaa kaalettiyagga gidiyakko goshsha oosuwaa bolli loyttada ayfiya olada oottana.

Issi bootta shamisiya maayidi bolla baggaara karetta kootiya maayida bitanee ba ayfiyan wottido manaaxxiree ayba lo'ii! Hagee mule asaakka lo'ees.

Keetta ubba qassikka de'iyo heera pittiddi loyttiyo woykko geeshshiyo puxxay keehippe koshiya so gido buqura. Ha buquray geeshiddo sohoy de'anawu injje.

Hagee na'ay ayba mino na'ee laa asi heezzuto xoinidi daagaa ekkiyogee maalaalennee! Ha na'ay ubba matan de'iyakko taanne daagaa immana.

Ha'i wodee ehido zammaana komppiteriyaa haa yiidi nu matan luxitte yaagiyaa erissoy wolaytta sooddo ambbaa giddon de'iyaa eqota gidiyooga shaakkida!

Cora biron keexettiidi de'iyaa keettay beettiyaagan bolla baggaara qorqqoroy wodhdhis pe'attin keettaa bolli ciqay ciqettibeenna gishshawu soo gelida asaa meeggees.

Asay bawu mata heeraappe woykko katama giddon simerettanawu daro wode heezzu gediyan biya baajaajiyan bees. Ha"i qassi ikka daruwa attiiddi diyo gishshawu aan uttanawu daro lo'enna.

Mangguwaa ayfiyaa ogiyaa doonan wottidi bayzziyoogee keehippe loyttidi teeridaagee he mangguwaassi sawoykka loyttidi sawiyaagee shamidi maanawkka ayba lo'es giidetii .

Wolaytta giddon de'iyaa buzo eqotatuppe issuwaa gidida wolaytta liqaa luxetta keettaa luxxanchchati bantta luxxettaa wodiyaa wurssidi paacettiidi de'iyaageti keehippe eranchcha getetti erettoosona..

Asay tukkiya shiiqidi uyiyo wide asaa naati huuphiya pashikki oottees. Ha baggaara eqida motoriya merettaykka keehippe bootta gidaagee ayba malaallii!

Issi heeran maccay attumay bareellaara shuchchaanne biittaa tookkidi oottiiddi de'oosona. Asay hachchi kawuaa miidi aqanawu daafuriyoogaa be'iyoo wode demmidoban medhdhaa galatanawu koshshiyogee akeekettiis.

Maca asay caamay tohuwa puulatettawunne tohuwa danuwappe qassikka daafappe naagiya galbbay paabirkka geliddi giigiyo paabirkka murutta. Ha caama asay puulatettaw go'ettes.

Hagee qooriyan wottiypo biraappe merettiyaa sanssalatayin azinayi machchiyoo ekkiiddi koyitaa immiyoogaa. Qooriyaa wottiyoodekka awu diyaa puulayi doonan odiyoogaappe keehi dares.

Xoossaayo goyniyoo keettan issi yelaga macca na'iyaa ba huuphphiya guye zaarada qachchada ba kushiyaan pomppaa oyqqada yexxiyaaro be'iyoo wode qilimmada yexxawus!

Issi aayiyaa wogaa maayuwaa maayda ba keettan dumm dumma sawiyaa cuwaa cuwayayida uttada tukkiya tigaydda de'awusu. Ha aayiyaa deiyosan guye baggaara ciishshaykka de'ees.

Wolaytta dungguza milatiddi ubba qassikka wolaytta dungguzappe dumma meray de'iyo hara shooro biitta wogaa maayoy dungguzadan keehippe lo'ees. Ha maayoykka wogaa yootes.

Baskeetiyaa kuwaasiyaa kaa'iyaa naatussi yiida ooratta caammaynne ooratta kuwaasee deiyaagee xeelliyoo wode tanakka he kutaasiyaa ekkada go'etta go'etta ges .

Haattaa duuqqidi so ekkidi go"ettanawu maaddiyaa laatamu litiriyaa oyiqqiya jarkkee qitattidi maaraa mankkaa xayi uttidaagee iites. Qitattidaagee asaakka qohana danddayes.

Issi qantta kumbbubba keetten miyiyoobaa uyiyoobaa ubbaabaa dooridi bayizziyoo sohuwaa. Ha sohuwaa dumma dumma ka'idanne kattidi miyoo qumaa qommoti doosona.

Luxxidi wurssidia naata kushe hiillaa loohissanawu giigida eqotay adussa xifatiyaan erissuwaa kaqqi uttidagaa xeelliyaa naati bantta heeran de'iyaa naati xaafetto giidi odidosona.

Zamaana ogiyan issi wogga kaameranne issi baajjaera ha simmidi yiidi deosona. Ya baggaara keettaykka de'ees. Ha heeray eriyo heeraa milattidi qiiba wayssees.

Adil'e ciishsha mera shamisiyaa mayida attumanne macca naati luxetta keettan uttidageeti garssa baggaara salo meraara de'iyaa suriyaa gixxidi keehippe lo"oosona.

Yaa"aa giyogee issi heeraan de'iyaa asaa gidin issi ooso keettan de'iyaa cora asay tobbanawunne zorettanawu issippe shiiqiyo shiiquwaa. Deretettaa giddon de'iyaa metuwaa birshshanawu deretettay yaa"ees.

Ha sohuwan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona. keettaykka a matan des.

Qooriyan wottin asa naata puulayiya alleeqo miishshata giigaa darennasan kaqetti uttidosona. Hagaa mala lo'ennasaappe diggidi boottanne geeshshabaa bolli wottikko ha qooriya miishshaa naages.

Daro wolaytta wogaa maayuwa maayidda asatti dumma dumma mitta oyqqiddinne puula maayuwa maayiddi issippe wogaa durssa durossonna. Ha asaatu maayoy wogaa yootes.

Wolaytta qaxanaa qaale hiwoote woosa keettaa huuphe shiishshiya pastteriya bota abiraami darotoo wolqqaama daraphphatun shoobettidi Xoossaa qaalaa tamaarissoosona. Ha pastteree dere asan keehippe dosettees.

Gifaataa wode asay hooliyaa kaa'iyo wode ta wozanay ufayttenna woykko tana iitees gaasoykka asay xoossaa bonchchana koshshees. Hoolliyaa kaassaa be'anaappe awa booshsha! Tana iitees.

Doozay issi biittassi woykko issi heerassi puula immiya ubbakka irxxa carkkuwa saabiddi ehiya asaa natussi keehippe koshiya meretta imotta. Ha doozay keehippe koshees.

Issi abaa doonan de'iya deriya bollan issi zare malatiya do'ay asa be'idi asayi maayido maayuwa meraa milatiigiya do'ayi diyagee yashshees.

Nu wolaytta biittaassi diya gita minotettaa dumma dumma yettanchchati bantta lanqqan yexxidi qonccissoosona. He yettanchchatikka daro wode wolaytta wogaa maayuwa maayoosona.

Taani issi issito huteeliya gelada qumaa miyogaa dosaysi. Ubba ta keehin dosiyo qumay biraa daruwa ekkeesippe attin kitifoy keehin ma"ees.

Wolyittan wogga baala gidiyaa masqqalaa gazziiyan cora asayi shiiqidaagaa sinttan yettanchchati yexxiyoo wode cachcha zayiyaara pulaaliyaara kaa''iyoogee keehippe lo''es. Daro asayikka xomooses.

Issi maccasiyaa cora cenggurssa aattiyaa miishshan ba haasaya diriphphan eqqada aattayda deawusu. Ha kiitaa aattayda de'iyaa mishire sunttay oona geetetti?

Issi cora keettay diyaagaa matan qassi issi sa"aa boli diyaa issi maata mala meray diyaagee beetiyaagaa matan hara dumma dummabati beetoosona.

Giyaa giddon daro qommo kattaa ayfeti doosona ha kattaa ayfetuppe issuwa xeega? Paappayay qassi zeri diccidi gakkidi coggarawu daroppe maaddiyaagaa gidishin ha giyan awa baggaara de'ii?

Issi keettaa giddon malaaliyaa buqurati de'iyaageeti keettaassi puulaa lmmi wottidosona. Ha malaaliyaa buqurata be'iyo wode ufayssay Iran cawayees giyoogaadan xeela xallay poocamissees.

Issi eeshshotiyaa qassi bootta meraakko baqqiyaa magalashshuwaa xeelliyoo wode ya bagga zooziyawunne ha bagga zooziyawu shaahetti uttidagee o soo keettay?

issi macaassiya eqqada diyaara haasayawusu. qassi i matan beetiya maata mala meray diyo dumma dumma qommo dozzati qassikka hara dumma dumma irxxabati doosona.

Issi yelaga na'ay ba huuphphiyaa giigissiyoo keettaa biidi giigissi simmidaagee he sohuwaan uttosan bana zaari zaaridi heregaan xeelliyaagee ayba sheleqettii!

Issi issi qumati shuquwaa yeggana xayikko peenuwaara ubbay iitiyo qumati de'oosona. Ubba harabaappekka tana pilan shuquwaa yeggana xayikko laacca xeellanawukka iitees.

Arbaaminccen issi daray diyaga doonan wogga uteele keettaa dooyidoogee diyaagan dumma dumma sohuwaappe asay biidi zannaqes. Ha sohuwankka xoqqan eqqidi xeelliyoode lo'es.

Heezzu xaacetti issi mala maayuwa maayiddi bantta matan dulla wottiddi uttidosnna. Xaacetti issi heera sarotetta naagissiya goobanne mino kawo oosanchchatta.

Miyo mitta ayfe dumma dumma doozzati ayfiyo asaa naatussi qumatettawu ubba qassikka payatetta naagiya harggiyappe teqqiya miyobba. Hagetti wolqqa immiya suufabba ba gidon oyqqis.

Ambbaa giddon sa'ay qamma shin qassi korinttiyaa poo'uwappe denddidagan asa ubbay gallasa milatiyaa sohuwaann eqqidi aybi hanidakonne issoy issuwaara haasayiidi de'iyaageti beettoosona.

Gifaataa aginan gazziya kaa"iyaa yelaga naati bullukkuwaanne wogaa maayuwa maayidi attumay attumaagara qoomettidi hoolliya kaa'ees. Maccaageeti qassi uttidi karaabiyaa baqqiiddi yexxoosona.

Yetta yexxissiide kaa'iyo zamaana yetta woykko muuziqqa miishshay kaa'ettiyoode asaa ubbawu tuma wozana garssa geliddi bochchees. Ha miishsha kaa'iyo ogeeka maalaales.

Araare biittaa macca asay ubbaykka bantta maayuwaa maayiiddi adussa qamissiyaanne bantta huuphphiyaa sharbbiyaara genttidi maayiyoogaa be'iyoo wode ayba lo'ii .

Korzzozzaa kiyidaa uutta miyyian ira wode tokkido santtayi dalqqi dalqqiyaaga giddon eqqida goshshanchchaa. Hagee santtayi gakkiyo wode menttidi bayizzin daro biraa ekkes.

Macca naati wodiyan wodiya ooratta maayoy yiyaagaa maayoosona. He maayuwaa maayi maayidi qassi he naat yaanne haanne bi biidi asaa besoosona.

Wolimaa yaagiyo wolayttan de'iya osso eqotaa qonccissiya malaatay ay malee? Wolaytta oosuwa eqotaa giya xuufee xaafettidi uttidoy bolla baggareeyye garssaaree?

Issi bitanee eqqidi muttaa oyiqqidi yexxiyoo wode issinna A miyyiyaan diyaara banatettta olaagada durawusu. I durssayi ayiba durssaappenne aadhdhes xalahiyaa malatawusu.

Issi na'iyaa azjnaa gelanaw giigetta uttidaaro i lagge naati he na'ee sinttan maaraara eqqidaageeti eti ubbaykka puulattidi keehippe lo'oosona .

Wolayitta mayizza meesho keettayi aakkidaagee daanawo ayiba injje giideti. A bollayi maatappe keexettido gishshawu ayi awayi awaxxiyaakokka A giddoyi hombbenna.

Asaa naati meeguwawu maayiyo keehippe shugonne aaho meeguwa maayuwa ira wode maayiyo wode keehippe ho'essinne lo'ees. Ha maayoy ubba coo ufaysses.

Issi keettaayo issi bagga zooze milatiyaa sohuwaara zo'o qalamiyaan tyetti uttida keettappe sintta baggan tokettidi diccida miittay hegaa meeraa kehippe loyttidagee beettees.

Issi maayuwaa sikkiyo maashinne de'ees. Hagee maashine maayuwaa puulayanawu maaddees. Asay banaara biya woykko maayiyode likke baanawu ha maashiniyan sikkisees.

Wolaytta dere asaa maataassinne oonatettaassi baaxetiya dumma dumma polotikaa yameti de'oosona. Ha yameta kaalettiyageeti dere asaassi qoppiyigan hashetidi oottana bessoosona.

Toophphiya orttodookise tewaahiduwa ammanuwa kaalliyageeti dumma dumma baalata dabaabaa kiyidi bonchchoosona. Ha baalatuppe issoota issoota bonchchanawu taabootaykka dere asan doodettidi issippe kiyees.

Garssa bagga soolee bootta gididi bolla baggay qassi karettaara walahan de'iyoo attuma naati wottiyoo caammay xeelliyoo wode ayba lo'ees gidetii!

Beni taani guuttatettan daydda koyro kifiliya biron biyo wode asay tana biiriya porissees giidi erssaasiya shammeesi. Taayyo qassi erssaasiyan xaafiyode xuufe gooshshees.

Ortodookise amanuwaa maaraadan eti layttan layttan bonchchiyoo baalay gakkiyoo wodiyan qeesee asay ubbay shiiqettido sohuwan eta bollan haataa tigiyo wogay keehippe lo'ees.

Saluwaa milattiya cuwadan pude denddiya shaara malay de'iyo haattay wolaytta biittan de'ees. Ha sohuwaa asay zannaqqanawu darotto bees. Ha sohuwaa beenan diyoge tana keehin yiiloyees.

Toophphiyaa orttodokise woosaa keettaa haaggazanchcha gidida issi karexxanawu ekkiya issi na'iyaa qoriyan kamba wodoruwaa aattada kamba baqayda deawusu. Ha sohoy a deiyosay awane?

Mata wode ashuwaa doyssoogaa demmaychaas gaada likkiyaappe daruwaa miidaaro karay oyqqaasa gin haakime soo baada attaas. Hegaappe simmin ashuwaa ayfiyaan be'anawukka ixxaaggaas.

Mittappe woocidi oottido udulay ceegidi tukkiya cadishin phalqqeetti uttiiis. Hagaamala udulay daroto gaxaren asay go'ettees. Sa'ay qama gididagan pootuwaa denttidoge erettees.

Koorettu heeraa yaagiya taappelay sa'an zin'idagee beettees. Ha sohuwan dumma irxxa maataay de'ees. Qassi hagaamala mino kiita attenaba asay pootuwaa ayssi denttiyakko tawu gelenna.

Toophphiyaa huuphphe mocconay cenggurssa aattiya miishshan diriphphan eqqidi issi warettine walaqqettiyo baynnan saro wurssida yaagidi haasayidi de'ishin denttido pootuwaa demmetees. Hagaa dokteriyaa dariya asay keehin dosees.

Hagee ayba biitte wodiyawukka keetti keexettanwu diyoosa malatenna. Xoossi iitabappe ashsho hagaa garssappe kiyidi qoppennan asaa do'aynngallassi kiyidi akeekennan oyqqaysi gaana.

Huuphee biidi duge dulliya wodhdhido bootta maayuwa maayida pala lo'iya na'iya bari binnaanaassi koshshiyaa makkisuwa immawusu. Ha na'iya kare biitta.

Ha keehippe aaho keettan dumma dumma uttiyo oyddiyappe bolla bagan naa'u issi mala duge simmiddi xomppiya buquray aybbe? Ha buqura maadoykka aybbe?

Cora asay kutta maayidi baggaay haattaa pushshakkidi eqqiis. Hegaa xalla giddenan qassi ya baggaara cora asaa bolli pushshakiyo haattaay toophphiyaa orttodokise woosaa keettay meechcha wogaa poolidi deiyaba milattees.

Tikvah geetettiya naqaashaa pulttoy wodiyan wodiyan dere asaassi immiyo naqaashati keehippe dere asaa go"iiddi de'oosona. Ha eqotay biittaa qaattaara gayttidaagan immido naqaashay keehippe maalaalees.

Xoossay saluaa, sa'aa aani de'iyaa meretata loyttidi medhdhi wottiis. Ha beettiya mereta qottay lo'iyaanne xossa meretawu giissiya mallaliya mereta geetettes.

Goshshaa giddon daro waxan gaashshiyaa kattaa ayfiyaa zeridogaa cora asati issippe maarara eqqidi cakkiidi de'iyaagee beettes. qassi eqqida na'ay haa simmdi xeellees.

Wolayitta sooddo katamaa giddon de'iyaa juusiyaa uyiyoo keettatu ubbaape sintta xeeran diyaa maarina juuse keettayi ayba lo'es giidetii. juuseeka mal''es.

bishkkiliitiya boli uttida na"ay beetees. qassi a matan maata mala meray diyo dumma dumma mitatinne hara daro lo'iya irxxabati beetoosona.

Wolaytta toophphiyaa haasayaa hai asi medhdhido kahaara issippe gattada go'ettaa yaagiyaa xuufe de'iyage beettees. Hagaaa wolaytta doonaa alamiyan de'iyaa doonaturaa walakanansa.

Issitoo issitoo biittaawatu koshshaa kunttanawu kaafiyo hiillaa medhdhidi oosuwa doommiya eqotati galatettana bessoosona. Gaasoykka ha eqotati daro wodetussi deexo gidida yohota asaa shayaappe qaaroosona.

Aaay beni wode biraa issi hara sohan diya aswu yeddanawu daro metootees. Shin ha"i nu wode dumma dummbatun eesuwan gattiyo gishshawu daro lo'o gaada qoppays.

Wolayttan de'iyaa issi issi maataawati shiiqettidi bantta yaa'aa yaa'iyo wodiyan ubbay maaraara uttidaageeti aybinkkonne miicciiddi de'iyaageeti ayba lo'oosona giidetii ?

Gooshshanchchay ba de'uwaa laammanawu dumma dumma oosotta oottanawu danddayees. Hagamala laammiyaa oosuwappe issoy matta heemmiyo oosuwaa gidishin ha oosuwaa oottanawu kootta giigisiyoganne hattaa shiishiyogan mattaa eessa bayzzidi ba sooni miidi go'ettanawu danddayees.

Cora uttanawu maadiyaa furnichchere keetta ooso gidida oydetta bayzziyo man'ee de'ees. Ha sohuwan cora oyde woykko wombbaratti deosona. Ha sohoy gal'a oydetta bayzziyo man'e.

Hagee baayoo meran maata mera milatiyaagee qassi nuuni soni haytta tukkiyaa essidi uyana koyiyoode tukkiyaa peenuwaa keehi tonggu oottidi ayba mal"ettees gidetii!

Orttodokise kiristtinnaa ammanuwan maccaa asay woosa keettaa biiddi huuphiyaa naxalan gullettoosona. Hegaa eti oottiyo gaasoy geeshsha maxaafan Geeshsha Phawuloosi yootido maaraa polanaassa.

Wlaattaa asayi mayizzan go'ettiyoo urqqaappe merettiyaa oyittaa uukkanawu maaddiyaa bashiyaa. Giyaa ha bashe taran daro asayi lo''uwaa xeellidi shammanawu woxerettes.

Cora asay ubbaykka koforttaa maayin macca asay qassi adussa qamisiya maayidaagee beettes. Ha asayikka dumma dumma dalgga manttiyappe yidaagaa gidishin asay ba biittaa yettaa ba tiran kushiyaa wottidi yexxiiddi beettes.

Ha baggaara de'iyaa seeraa naagissiyaa bitaniyaappe ya baggaara de'iyaa issi maata meraara de'iyaa maayuwaa maayida bitanee tishshi oottidi xeelliyoo giishshawu ayba yashshii!

Taani ha biitta bollan keehi ixxa yuuyyiyobatuppe issoy aybe giikko macca naatu ele hanuwa. Eti qassi bantta doonan tiyettiyobay shiyay xinqqaa xinqqees.

Hagee qeri naati hakkamuwaa hagaazaa demmiyoo eqotaa getettiyaaaga sunttaa xeelliyoode laatamanne oyddu saatiyaa muleera shemppoy baynnan oottiyaageta getetti erettoosona nu ambbaa giddon.

Koyrottidi oottana bessiyoo akeekaa yaagiyaa xifatee bootta worataa bolli xaafettidi uttisishin qassi garssa baggaara aybaa odiyaakonne xifatee lee'i uttido gishshawu beettena!

Mata wodiyappe doommidi daro macca naati dumma dumma mera huuphiya dadettiyogaa doommidosona. Ha huuphiya dattay ubba asaara gidana xayikkonne issuwara issuwara pala lo"ees.

Issi deriya bollan issi mehiya heemmiya naati diyageetuppe ha baggaara issi bootta paraa bolli yelaga na'ay uttidi piriixissiiddi diyagaa be'iyode keehi lo'ees.

goshshaa boli zeri uttido daro qommo miyoobati beetoosona. qassi eta matankka maata mala meray diyo dumma dumma qommo mitattinne hara dumma dumma irxxabati de'oosona.

Kase nuuni gaden kattaa zeridoogee he gattay mokkiyoo wodiyan qaareenne geleshshoy he kattaa miichchiyoo gishshaw giidi qammaanne gallasaa keehippe minttidi naagiyoogee ayba salettes giidetii?

Malkkattay beni wode yeehuwan qassikka gazziyan kaa'annawu punniyo beni wode muuzunqqa miishsha. Ha so gido miishsha yeehuwan azannuwa qonccissanawu punneetes.

Issi asinne uttida asi beettena! qassi keettay keehippe puulattidi he sohuwaa yaanawu diyaa asaa xeellidi uttidoogaa be'iyoo wode he sohuwaa ba ba ges!

Cora asay sharaa kaqidoga kuwan uttidi ha sinttawu simidi xoossaa qaala siyidi deiyaba milatees. Ya baggaara asaa away miidi deiyaba milatees.

Wolqqaama shooqay de'iyagaa giddon gisttekkonne banggakkonne caaridaagaa miyyiyan muuziya maaraara tokkidoogee xeellin xeella xeella giidi iita lo"iyagee uttiyakko ayba lo"ana gaadii.

Nu de'iyoo heeraappe haakkidi de'iyaa deree keehippe xoqqatettaara de'es. He deriya hara deriyaappe dummayiyaabay hara deriyaagaadan he deriyan ayba mittaykka baa.

Hagee dumma dumma qottaara de'iyaa meran bootta gidida silkkiyaassi korinttiyaappe wolqqaa immiyaa buquraa getettiyaagee giyan shammiyoo wode heezzu xeetu biraa ekkiyoo gishshawu ayba iitii!

Bantta bollaa gatti kammenna sharqqiyara ubbaa bessiya qantta karetta maayuwa maayidi naa"u macca naati eqqidosona. Eti michchontta gidiyoogee shaakkanawu wayssenna.

Iseti ushshanne katta miyo irestoranttiyaa yaagiyaa xuufe karen kaqqettido shuchcha keettay de'ees. Giddonikka qassi dumma dumma xomppe, heregan oosettida miishshati beettosona.

Oyddu atumma yelaga naatinne qassikka issi geela'o na'iya wolaytta banddira bantta kushiyan oyqqiddi issi issi mala maayuwara keehippe lo'osonna. Ha naatu hanotaykka keehippe miichchees.

Mittaa giddon keehippe lo'iyaa hanotan keexettida cora asayi ottido tukkiya uyiyoo keettaa. Ha keettayi ogiyaa doonan diyo gishshawu daro asayi shemppanawukka maades.

dumma dumma taanikka giddon tigidi issuwa issuwa bolli dooridi bayzziyoosan wottidooge de'ees. hagappe garssa baggaara qassi issi zo'o tuchchaara de'iyaagee bettiyaagee aybe?

Asay ooninne hagaa wogaa xaliyaa gidida ba gaden ba gaden tokki wottidi akeekenan harggee oyqqiko hegaappe ekkidi caaddidi uyiyoo cooshshaa xalee ayba cammii!

Nu biittan ubba heerankka kushe hiillanchchati bantta eran zo'o biittaappe nukkidi dumma dumma so buqurata medhdhoosona. Jabanay qassi urqaappe merettida tukkiya essanawu maaddiya buqura giyogaa.

Nu biittan solkkuwaa giyoo deriyaa biyoosan ogee balgguwan balgguwan asaa efuwaa diggidaagaa kawoy be'idi he ogiyaa giigisiidi de'es shin shuchchaa gelissanaw de'iishsha?

Wolaytta asay wolaytta wogaa maayuwanne wolaytta wogaa qonccissiya paraa toggiddi ba wogaa qonccissiyoodenne alaxxiyoode keehippe lo'ees. Issipetetta qassi keehippe koshees.

Cora wolaytta asan dosettiyaa bollaa minttettuwaa woykko isporttiyaa nagaashshaa asaakko lo"o hanotan gattiyaa odanchchaa wodala ganjjiyaa sunttay oona getetti xeegettii?

Bootta adussa qoliyaa maayyada eqqida huuphphiyaara hoshkkaara macca na'iyaa ayissi kushshiyaa pude saluwaa denttadee? I sunnttaa xeesana kayyiyaakko oona gaada xeesanee?

Issi issi asati maayiyo maayuwa qommuwadaaninne meraadan maayettiyo sohotikka dummatana danddayoosona. Siho maayuwa darotoo bankketun oottiyageeti maayoosona shin harata qassi ooninne maayana danddayees.

Issi keettay keehippe puulatti uttidagaa xeelliyoo wode uttiyoo oydee ubba ayba meraara de'iyakonne erettena shin he sohoy baada utta utta ges!

Santtaapenne qassi xiilliyaa munaqqidi nukki nukki issippe gattidi kattido qumaa keehippe miyoo wode mal"iyaagaa ayba qumaa giidi xeeganawu danddayiyoo odite?

Wolaytta ambban Damota kollojjiyappe anjjettida naati issippe gididi pootuwaa denddidi deosona. Hageeti pootuwan beettiyageeti muleera maccaa naata gidishin sinttan eqqida na'iyaa doona mentershsha tiyogara cirashuwa malatawusu.

Asay awudekka tukkiya uyiiddinne allaxxiddii keettaa sawettanawu go'ettiyo mishshaa woykko inkirttaa ixaanaara xarapheessan wottes. Hagee likke gidenna ayssi giikko akkeekennan wullikko xaraphpheezzaa maana danddayes.

Issi Wolaytta keettay puulateettaappe denddidaagan qorqqoro keettaappe leqqees. Hagaa mala keettan de'iyoogee ufayssiyoogaappekka aadhdhidi wogaa erissiyoo gishshawu biittaappe xayanawu koshshenna.

Wodee tekkinolojjiyan dicci dicci biidi de'iyo gishshawu asay sa'an de'iyaba pilggidi hegaa wurssidi qassi saluwan de'iyaba doommiis Satelayttiyaa pilggeetta oosuwaa ootiya eqqotatu baggaara pilggidi de'ees. Ta hagetura oottanawu keehin ammottays.

Kehippe haahuwaan eqqidi xeelliyoo wode yashshiyaa sohuwaa giddo zaari xeelliyoo wode cora asati haattaa xayuwaan mettootidi de'iyaageti xeelliyoo wode beettoosona.

Hagaa na'aassi maayuwa maayettaa gaane ubbakka qassi meraa gaane a be'idosaara taassi wozanay garssan loccu giigiis. Na'aa sinttan de'iyaa kumputeriya be'in tana dagamay worriigiis.

Issi karetta daro wode woosa keettan demmiyo asay qaalaa siyishin gidin yettay yexettishin ha cenggurssata xoqqu ootti sissanawu go"ettiyo buquray hayttaassi keehippe iita.

Issi biittaa kawoy woykko kililiya kaalettiya asay dumma dumma oosota oottidi woriya demmees. Tana qassi hegaa malaban biittay dicciyode iita lo'ees.

Shara sa'an hiixidoga bollan muuzziyanne sa'ani qassi pappaya wottidi bayzziyoge de'ees. Geeshshatettan oyqqenage shammiyaa asaa keehin ufayssenna. Hagamala zal'iyaa asay geeshshatettan oyqqiyakko lo'o.

karetta maayuwaa maayida kawuwaa seeraa nagissiyaa xaacetti maarara ayssi eqqidaakonne giidi he sohuwaan eqqida asata oychchin nunkka erokko gin nuna ayba iitidee!

Issi issi heeran asaa waayissiya dumma dummabati de'oosona. Ubba heeran asa keettaa bookki gelidi wuuqqiya kaysoy diyo gishshawu taani polisiya demmikko odana ga naagays.

Cora wolaytta wogaa maayuwaa maayida macca asay issisan eqqidi kushiya xaaxiday xeellidi deosona. Etappe guye baggaara qassi qorqoruwaa dirssaykka de'ees.

Tohossa toophphiyaa dalgga manttiyaa de'iyaa konso deriyaa asay awu a wogaay de'iyo dere asaa. Daroto konso asay oosuwan keehin minno.

hagee nu bittee itoophphee kawotettaa giddon gooshshaa macaraa aba giddon muleera xaaxi waaxidi oyqqiyaa xaafo keettaa yaagiyaa malaatay xeelliyoo wode shorinne erettena!

Hara woossiyo keettaa haattaa meechchay issito xalla shin laytttan laytttan bantta asaa meecciya taabootaa woossiyo keettaa asaa. Eta qeesee asaa bollan haattaa gussees.

Wolaytta maataassi baaxettida dumma dumma maccanne attuma asati ubbay wogaa qonccisiyaa dungguzaa maayidi issi sohuwaan eqqidaageti bantta kushiyaa xoqqu oottidi eqqidosona.

Attuma naatu huuphphiyaa qanxxi giigissiyoo sohuwaan issi yelaga na'ay ba huuphphiyaa giigissiidi de'ees. hagaassi qanxxiyoo gateekka hegaadan darennaba malatees nu moottan.

Asay ba namisawu maanawunne uyanawu lo'iya kattayinne ushshay giigidagee beettees. Ha kattay dumma dummabatuppe giigidanne miyo wodiyan keehippe mal'iyoga katta qommo.

Issi heeran diya cora asay issippetettaa medhdhidi ba heeran dumma dumma oosota oottiyogaa iita dosays. Ubba ogiya aybaa loyttishin be'ikko eta maadda kanttays.

Ha giddon nu biittaara qamma bilahiyan kaamiyaara qosettidi biidu de'iyaa olaa massaariyaa seeraa naagissiyaageeti oyqqidoogan keehi lo'o oosuwaa oottidosona .

Maatay mittay kumidi sohuwaa keehippe loytti wottido sohuwaa be'iyoo wode maata mera magalashoy he man"iyaa yiyaa imattaa wozanaa woppu oottiyaagaa.

Wogga ambbaa asaa issi man"iyaappa hara man"iyaa efiyaa wogga kaamee salo meraara de'iyaage eqqidaaga sinttan cora asay a bolli uttidi baanawu naagees!

Suyqiyaayo kare baggaara bayzziyonne shammiyoo buqurati keehippe daridi de'iyoo sohuwaan issi bayzziyaa na'ay hara sohuwappe eehido buqurata ba soo geliisidi de'ees!

Dumma dumma muuziiqaa miishshati cora heeran aagaadan aagaadan asay woykko yettanchchati yexxiyode kaa'ettoosona. Kambbaynne karaabee yettanchchati yexxiyo wode eriya asan baqettoosona.

Toophphiya kawotettay biittaawatu kattaa koshshaa kunttanawu gisttiya layttan naa"utoo murutissiiddi de'ees. Ha gisttee dere asaa kattaa koshshaa kunttiyogaappe gujuwan kare giyaassikka bayzettiiddi de'ees.